Baano babana bafwiti uh basutile tsingu bakhana ne basoleli, ndowoza khundulo khulikho bakhasi babili, umulala amemele umwana uh khulikho bunyaasi inyuma ndi khubona inimilo ilimo mwoko uh injelekha nayo waliyo bunyaasi ni bikoona ibindi.

Yino ingokho imbesemu inga yimile hambi ni bitala bili bibili babiboyela khungagi bunyasi luwande waliyo inzu yayombakyiwa ni gamatofali tsawa tse gumusi luwande waliyo bisaala ni bigona

bogoya nga ali mubi bo asi barawo litundubale waliwo bibawo bahupa bilimu bogoya kundi umubisi hunduro indihubona kamatore iliwo shihomeho shehalekho ne akulise

Uh khano khatimba akhaloba tsi'ngeni nga khekhile mumetsi uh umusani wemile khulyato luwande luliwo shishindu nga ibaafu , aluwande aliyo kametsi kamakali khunyanza nga kalikho kamayengo.

Ah yuno umusani, ah wakwarire ikofila ni Tshirt imwanga wakhupile shikhalu nga ali ukhwinyayisa bibindu abituma mungaki isi kha wire khabirana

lino lilyato i'nga liwanga, liliko abantu kungaki, umulala wawambile ikamela, lili kumetsi kaliko kamayengo kamakali, luwande iliyo ilyato lindi likulu

Bano basani babili nga bagwarile biwanga shangagi bihale mukhatale mumasi iliyo gamadore inyuma iliyo tsinyanya ni bakhasi bandi bikhale bandu bandi bali khugenda waliwo gamadukha ni bibindu bindi mukhatale.

Khano kha khobe nga mumoni mumali khalimo biwanga ne bimali khungaki bibesemu anka khakonele khulusya lwe shisala kha ambile khu sisasa, mumaso waliyo namufeli mungaki ni kametsi asi.

Ano mushitangata mukari nga mulimo kiminyasi ngene che mukitangata kili mu rangi iye green kimilala kili ukhwoma kucho bunyonyi bwitsile buli murangi imwanga bubili bwemileko.

Luno lugudo lweliloba nga lwabira sawa tse gumusi gumumu gwakhasile, luwande iliyo bigona luwande iliyo bigona ni gimisaala mungagi mukhuwanga namufeli sawa ttse gumusi.

ano tsimotokha tsikamunye tsili mushirimba khaliwo nga khatale khulikho tsimavulu babandu bakali baminanile ah basubuzi mubwene khundulo eno waliwo tsimitokha tsitsindi ni babandu babandi.

Tsino silingi tsibando tsegimitwalo girano gimilundu gine nga tsili mulangi iya yellow baboyelakho ni khakhandu khawanga hagari basimpangile hadwela.

Ah bino bilime ela nga bisili bifiti ah byafanile nga nabukhubo bili khurura busa ukhwama busa mwiloba ah mubaafu mulila kametsi luwande iliyo bilime ibindi Ingelekha naye iliyo kimisala.

Uh bano bakhasi bekhaale mukhatale ba'ambile biibo bali khubalula nabudama abandi babalula bukhaawa uh fana basubuzi

Yino inkobe inga ilimo bumali ni buwanga yikhale sawa tsegumusi mubunyasi yahambile shekhulya ili khwifundakho luwande naye iliyo inkobe gindi naye yikhale mubunyasi.

An yino inzuki nga yarere kumunwa kwewe mubimuli bimiliyu bili mo bwo yellow ne bwo green, luwande iliyo bimuli ibindi mungaki mwakhosele busa namufeli yengene sawa tse kumusi.

Yino inganyiafu nga ili mulangi ya green ilikho ni bubesemu kungachi ni marruni butini, ili khulusha lwe shisaala sawa tsekumusi kumumu kwagikasilemu yakhule imooni luwande waliwo bikona bindi bya green

Bano basoleli bali babili umulala wakwarile ikofila ni kukubo kuleyi ni mbale imwanga umulala wakwarile imali wasutile kumusafe mukhono ningofila ndowoza balinga basoleli besi baza khukheba imbalu bimile mulyango gyimilyango gye bisaala nga bifuba byawe byabonekhele

Ano waliwo tsi ndingidi itsi khupa kimyenya uh luwande waliyo ibindu babibumba babikhupa bifananyi babira khwitikini naye ibisomesa bye kimyenya.

Bano basoleli bakwarile tsingato ni tsingubo tsilimo bo blue, bubesemu, bo yellow, nga bali khusamba kumupila mushisawa she liloba tsisawa tse hangolobe.

Uh guno gumuchele nga kwa khola bulaayi kwa wangala kuli mushi tangata, uh kwolele ndowoza kwe khurusamo murangi iye yellow ni bi kamaru ga green.

yino inzuchi inga ilikho bumali ni bintsali yarele gumunwa khushimuli shaleya shili mulangiye pink shamiliya bulayi luwande waliyo bimuli bindi nabyo bilayi byamiliya inyuma nayo waliyo bindi

Ano gamabale kuliko umuseza agonele kumpi ni pikipiki iyewe, mumaso waliwo bandi balikwinyayila mumenzi kungaji kuliko zinzu. Injeleka ndi kubona inyanza ingaali ni mungaji namufeeri.

Abandu bataru bali khulyato uh khumetsi, saawa tse angolobe inyanga ili khugwa umulala wa'ambile kumukango oba ingeni akhana khali khekhale.

batu bali badatu babili bakasi babesemu bagwatile zigabilindi zimali basudile zibaga nizingato bagwatile balikujendela kunzila yelitaka inyuma iliyo misaala lubega iliyo inimilo yebidyo

Umo umusani nga wasudile ibedela nga ilimo bo green ni buwanga inyuma waliyo basani umusani ni umukhasi bagwarile nabo bye green bali kumotokha iyaabwe mushirimba hagari luwande babantu babalolele

Uh bano babandu babili umusani ne umwana umutiini nga basutile bunawoyu ubuli nga bu skit bwesi benyayila khu metsi, kametsi kamakali inyanza ingali ilikho kamayengo saawa tse angoloobe

Ah bano babandu babili babesemu umulala umusani wakwarire imwanga ni imbale inyimbi ne tsingato, umukhasi a'ambile khasimu mukhono mwewe knundulo umukhasi ukundi wasutile ibintu khumurwe wa'ambile bisili wakwarire ibindu bye green ali khu kenda saawa tse a'ngolobe atsa ingo

Uh bano basani benyaya kumwinyawo kwesi balanga bari rugby nga bali khukhwesanila kumupila kwabwe , bakwarire bibesemu ne biwanga ne bimali uh saawa tse kumuusi kumumu kwa khasile uh bali musijeewa shiliwo bwo green.

Baano basomi bikhaale mushibina bakwarire tsingubo tsa grey, tsilikho ibaji nga bali khunaba nduwoza bimuli , saawa tse kumuusi mushibina.

Uh Kano kametsi nga'katima khu'speed ingali nabii kabirira khumabale kalikhwikhilila luwande iliyo kyimisala, uh kyingingi, kyimisala, mamabale tsisawa tsekumusi kumumu kulikho

Yuno umwana umusoleli nga wasudile inyimbo yewe khulugudo sawa zegumusi ali khuwelekhela tsingafu tsingali shibubu mumaso waliyo intsu ye libaati gamasanyalaze gabirilawo mumaso gyimisaala giliwo gimigali.

Luno lusikhu nga lulimo kamatore bidolodolo luwand lulikho bibyalo bindi mulimo buyasi eno sawa tsegumusi khumumu gwakhasile mungachi mukhulayi mukhuwanga namufeli bulimo butini buri

Tsi wire tse gamasanyalaze tsiliwo tsabirana tsingali momwalo mulimo intsu yayimbakhiwa litegula kulikho gimisaala injelekha waliyo shirimba tsinzu tse gorofa tsingali, mabaati gamabesemu khungagi waliyo gimisaala ni tsinzu tsindi.

Ino intsu tse gorofa tsindeyi tsayimbakhiwa mushirimba khunduro iliyo lugudo lwabira lo khorasi tsi mootokha tsilikho hasi tsinzu tsindi tsiliwo luwande eno iliwo shijewa shilayi ni gimisaala mushirimba.

Shino shisali shigali she gimisala gyakalitusi, mushigona mwamwalo ndi muliyo gimisala jindi lugudo lwe lidoyi lwabitila mushisaali agati. Injeleka indikubona bigenya bigalli imaso iliyo bikungu manganji namufeli.

Baano babana nga baali ukhwikhweselela khu gaali basutile bidomolo bali ukhwikha ndowoza basutile kametsi, saawa tse kumuusi kumumu kwa khasile, luwande iliyo bikoona ni bunyasi bili ukhwoma.

Ano babandu bekhale mushisala, sawa tse kumusi kumumu kwabilile, ah bapakingile tsi pikipiki tsabwe ni tsimatokha, luwande iliyo inzu, ah ne shirimba shili mumaso, tsigolofa, kamasanyalasi kabirana sawa tse kumusi.

Ah luno lukhotela lubirisa kametsi kamachafu ne isikhufumula bichafu, mumaso waliyo tsinzu tse kamabati kamakhale khulikho tsisisubo banikhilekho tsingubo, bona mumaso waliyo kusala kulikho kamasanyalasi, sawa tse kumusi.

Ah yuno umwana wabonekhanile nga uwesomelo umukhana wasutile sitabo shewe ali khutima mushijewa shili green sawa tse gumusi ndowoza ali khutsa isomelo injeleka waliyo kimisala.

Ah yuno kamakhono nga kali khu syuma she kamakesi khali khushebela umukhasi ali shisombo nga walolele mungaki umukhasi umubesemu akwarire khakubo wakonele asi.

Yino ingobe yikhale hagari mushisali mumigona gye green gumumu gwagikupilekho ili ukhwiyanga imali mulangi sawa zegumusi ili mushisali.

Ah kano kamatete nga bakabusile mufuluya imwanga bafumulemo kametsi kamatete kano mulimo ga green, mulimo kamamali, mulimo gabonekha nga liloba bakabusile atwela ndowoza bakana khu ka khalanga.

Ah yuno umusani umumali wasitamile alikhukhupa khawutsi khusisala shesi akhalile, luwande waliyo I pawaso ukhwikhala kimisala kyene iki mulangi imbesemu luwande iliyo kimisaala kindi ni kimikona.

Yuno umusani ni gali yewe wagwarile ingubo ya square ni kofila imbesemu ali khujendela khulugudo lweliloba anina khadinga, imwalo iliyo babandu bandi bimile khu lugudo khunduro ni kyi misaala bunyaasi ni kha metsi

luno luhotela lubirisa khametsi kebichafu hunduro iliho binyasi mumaso iliyo bubwana bulihwinyayilayo bayombahayo shiko she kamatofali lubeka luno iliyo shidinga shelitakha

Tsino tsinzuki zingali nga zibusile hatwela ndowoza zili kuyima buchi hambi ni gumusinga gwesi bazimbakhila mumisaala sawa zegumusi

Uh Shino shuma shegamagyesi luwande waliyo isimu luwande waliyo i'glass ilimo gametsi ni shitabo shilikho ikhalamu iye blue nga byositsana byekhale khumetsa iye bisaala

Uh yino inzu iye bunyaasi iye rounda yayimbakhibwa luwande iliyo khaayu akhandi ne khe bunyaasi nenga afana khafumbiro , luwande iliyo bunyaasi mumaaso iliyo bunyaasi bwayoma ni bisaala sawa tse kumuusi kumumu kwa khasile mungaki namufeli.

<> too low

Yuno umusoleli inga umutembeyi wasudile bibindu bilinga bibala byewe mushirimba ali khujenda agulisa sawa tse gumuusi mumaso waliyo I'motokha imwanga ni pikipiki umusetsa alikho ali khufuga.

Ah bano babandu balikhuyaba liloba luwande iliwo e drum bidomololo luwande iliyo itanulu iye tsi bulokha , mumaso inzu yayimbakhibwa indeyi fana isomelo mumaso mulimo kimisala mungaki namufeli sawa tse kumusi

Uh tsino tsi mwanyi tsa khalangibwa nga tsibonekhana nga tsebatsa khukunyamo ekhaawa , ba batsirere khu ruture oba luseselo bareremo ne khaswa khatsa khu tsikunya bulaayi ne ba tsikunye.

Ah luno lukobotsa lubirisa kametsi kamachafu luwande iliyo isi bafumula bichafu, waliwo ishiko ne inzu yayombekhibwilakho bibaati bye green luwande iliyo tsinzu tsindi tsayombekhebwela kamatafali sawa tse kumusi kumumu kwa khasile.

Umukhasi wikhale ni babana bewe basanyukhile umwana umulala ali bukhuna mayi umulalayu wimilaha wakwarile ingubo imbesemu umutu gundi ali inyuma wagwarile imwanga hasi waliwo bunyasi ni intsu yayimbakhibwa ni kamatofari

Ah yuno umusani nga wasimikhile isindu sili nga sishuma mumetsi ndowoza kumukango bali khukhupa kametsi batse, bali khu lyato lye bisala wakwarire vest imali bali khunyanza luwande iliyo kimisala ni kimikona.

Asia. Shino shisali she kimisala kye kalitusi lugudo lwo marrum rwabiriramo, mulimo tsinzu tse kamabati kamawanga injelekha waliyo kinjinji mungaki namufeli umumali no omuwanga.

An yuno umusani nga wakwarire tsi ngato mulimo tsi socks ni mbale imali ni tshirt ye blue wikhale khu pikipiki yewe mushirimba luwande waliyo ku motokha kwo fuso kwemile khulugudo lwo korasi.

Ah baano, abaana besiiya, bakwarire bibesemu bilimo ne bimali bitini biri ne tsingato bawambile kumupila kwo rugby bali ukhwinyaya sawa tse kumuusi kumumu kwa khasile , inyuma iliyo babandu bikhale khu madaala babalolelele

Umukhasi, wakwarire bu earphone , litsune limali waboya ishindu mumilo , ingubo iye yellow , kamakhono kamabesemu wa'ambile ishuma she kamakesi nga ali khumiina aah ni ishindu shiliwo ishipa kimyenya.

Ah babandu nga bali khwikelemesi khwe kametsi, kumumu kwa khasile , waliwo ingamya, luwande kametsi kalikho kamyengo kamakali abandu bali ukhwinyayilamo.

Yuno umwana umukhana nga wikhale mukhatale wagwarile ingubo wabowele ni khu murwe inyuma waliyo bibindu bindi byebagulisa mumaso iliyo bibindu bili mu fataiza mukhatale bye khugulisa.

Ah luno lusiku lwe kamatoore nga mulimo bilime ibindi nga nabukhubo mumaso, khayila khabirirawo, mumaso waliyo tsinzu tse kamabati kamakhambe mungaki namufeli mbano sawa tse kumusi kumumu kwa khasile.

Tsino tsingafu tsekamayiga maleyi nga tsilimo bubesemu, bumali tsili ukhwaya bunyasi tsawa tse kumusi gumumu gwakasile luwande iliyo gimisaala gyafene gimisaala gindi mungagi mwakosele busa

Lino lisayilo nga mukari mulimo kumusalaba mumaso nibabandu bikhale mumaso babulile, inyuma naye babandu bikhale side ni side sawa tse mushilo.

Bano basoleli umuli umkukhana ne umusinde babonekhanile nga babaana basomi baama esomelo , ah umukhana ali khisindikha igaali yewe , umusoleli naye wasutile i'bag bakyenda batsa.

Uh tsino tsi mbogo tsili tsine nga tse mikhile mumetsi saawa tse kumuusi uh tsindala tso lolele ino , itsindi tsibili tsili ukhwinyaya, luwande iliyo bunyasi ne kimisaala che musisaali.

Uh bano babaana bakwarire tsingubo tsesi basibamo basutile bidomololo baama imetsi , umulala utangiile ali khukhotsa igaali, saawa tse kumuusi nga babira mubikona batsa ingo.

Yuno umusani wasudile bibindu khumutwe shili nga shigaali she babana luwande naye waliwo shindi shebagulisa ni shimotokha luwande iliwo tsingubo tse bagulisa khalinga lidukha khutsu sawa tse gumuusi gumumu guli khukhasa

Hari uno umusani nga wagwarile ijacket ya green wahambile kakhuma kakhala bunyasi kwama mushigona nga ali kukhala ndowoza luwande iliyo namuferi ni bisaala bindi.

Uh tsino tsi'khafu tsimbesemu tsilimo buwanga mumoni , tsilikho kamayika kamabofu nga tsili atwela , tsili mushisali aliwo bunyasi bwayoma ,inyuma waliyo kimisala kumumu kwa khasile.

Uh tsino tsisolo tsesi khulanga tsipunda tse musikoona nga tsili ichelemesi we kametsi tsili khunywa kametsi saawa tse angolobe , luwande waliyo bunyaasi bwayoma